Uyu ni umupfasoni ariko araha imitoto impene ziwe. Yinjiye mu kiraro ariko arazigaburira kugira ngo zitagira inzara. Yambaye ishati y'agahama, yipfunze n'igitambaro mumutwe, akenyeye n'ibikwembe bibiri.